Ŋutsu adre aɖewo siwo le sola panel ŋu dɔ wɔm, ŋutsu woame eve le atsitre, ɖeka bɔbɔ eye ɖewo hã le anyinɔƒe hele dɔ wɔm. Ŋutsu woame ene ɖɔ kuku eye eve hã meɖɔ kuku o.

Dzo bi ŋudɔwɔ ƒe aɖe si le mɔ to, atiwo le mɔa to, dzudzɔ hã tutum le teƒe, eye ŋu geɖewoe fia le teƒea, ame aɖewo le mododoa dzi kple ŋua ɖe wo hã

Avɔkpo geɖewo, ɖewo le dzɛ̃, eɖwo le ʋɛ̃ kple yibɔwo katã, ɖewo le aŋe me eye ɖewo hã mele aŋe me o. nyɔnu aɖe si nɔ anyi ɖe avɔwo ŋkume lé nuƒomɔ ɖe asi henɔ nu kom.

Atikutsetse vovovo aɖewo siwo ɖo ɖe ɖoɖonu me. Ɖewo le aŋekusiwo me eye ɖewo hã le aŋegagba me. Atɔtɔ, sabala kple tomatosiwo katã le eme. Nyɔnu aɖe si nɔ anyi ɖe atikutsetsawo ŋkume le aŋekusiawo ɖe asi henɔ nu kom.

Nutsu eveaɖewo siwó le aŋeɖakago si le dziɖegbetsi ŋtsi, wóle dɔwɔm le dziɖegbekaɖi nu le yame, dziɖegbekaɖikaɖewo le dzĩe eɖɛ ɖewohã le ŋtiɖiɖi

Ŋutsu yetɔ̃ aɖewo le dɔ wɔm. Ɖewo le egbli ɖom. Woɖo eglia siwo le wo mgbe wu nu eye wo le ŋgɔgbetɔ hã ɖom. Ŋutsua ɖeka de dzi le dziƒo hele glia ɖom eye kpɔtɔewo hã le anyigba ele glia ɖom.

Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka ɖe le ati seƒoƒo bɔ me he dɔ wɔm. wo ma ɖe ati seƒoƒoa nu ɖekaɖeka eye atia ɖewo hã le wo megbe. Anyigba yɔ kple gbedama fuu.

Ame geɖewo le go ta, eɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo meɖɔ kukuo. Ameaɖewo Do vuvɔmewu ɖe wobe awuo dzi, ŋutsu aɖe si le gbeƒãɖemɔ ɖe asi le woƒe ŋgɔ hele nuƒom kple nukubĩa.

Exɔ aɖe me si ame atɔ̃ aɖe le, me nyɔnu ɖeka si le wo dome la, nɔ anyi ɖe aɖakago me eye wòle ŋutsu aɖe kpɔm si do abɔ ɖe dzi eye wòda asi ɖe agbalẽ si ŋutsu bubu aɖe kɔ nɛ la dzi.

Ɖevi nyɔnu si do awu ʋi. Nyɔnu aɖe si do awu dzɛ̃ kple atalegbẽ yibɔ tsi atsitre ɖe emegbe. Ɖevia nɔ nu kom eye ŋutsu aɖe si bla ta dzɛ̃ kple awu abɔ legbe le wo ŋgɔ.

Mɔzɔla aɖewo siwo bla gba ɖe asi. Ɖewo bla gba ɖe ta eye ɖewo hã kpla wotɔ ɖe dzime. Ame ɖewo la gba ɖe asi alɔ eve eye wozɔ ɖo ta ati gã ɖewo te le ŋɔŋɔli gbe.

Mɔlu, ayi kple blandzotsotsoe etɔ̃ si wotɔ le agba ʋi aɖe me. Koklozi kple dzodzitadi hã le edzi eye sabala kple salad gbe hã le agba me.

Asitsaƒe aɖe si agblemenukutsetse vovovowo le. Kɔɖu, aŋtsiwo, atɔtɔwo, tewo, tomatosiwo kple tadiwo le. Nyɔnu eve aɖewo hã tsi atsitre ɖe enuawo dome ɖeka nɔ adzɔge kpɔm.

Nyɔnu ene aɖe siwo ɖu nu le gba gã aɖe me ye wo le dzudzɔ kpɔm. wo dometɔ ɖeka bla ta eye kpɔtɔewo hã mebla ta o. Nyɔnuawo dometɔ ɖeka le agba ɖe asi. Ɖewo ƒe ai le agba me eye ɖewo ƒe asi le nu na wo. Womeklɔ asi o.

Amenɔƒe aɖe si dzɔdzɔmefɔku aɖe dzɔ le. Xɔwo kaka fuu eye atsiwo sɔŋ le anyigba heŋe keŋ. Yame nɔ yibɔ eye atiwo nɔ ya ƒom sesie. Ame aɖeke menɔ teƒea o.

Ame atɔ aɖewo le xɔ me. Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe keke zikpui me. Ame evewo tsi atsitre ɖe wo gbɔ eye ame ɖeka si nye ŋutsu bɔbɔnɔ wo gbɔ. Ameawo le dɔ wɔm.

sukuviwo le sukuxɔme ɖewo le nuŋlɔti ɖe asi eye ɖewo hã le nuŋlɔm ɖewo dó abɔ ɖe dzi eye ɖewo hã le adzɔge kpɔm le fefem nufiala ti atitre ɖe sukuxɔ mɔnu le ɖeviwo kpɔm le xɔme

Ameha aɖewo siwo le woƒe seselelãme ɖem le fia fiam to woƒe nuwɔnawo kple nuŋɔŋlɔ siwo wolé ɖe asime. Geɖewo ɖo kuku dzĩ eye ɖewo hã ɖo kuku yibɔ. Awu yibɔ le aɖewo ŋu eye ɖewo ko nu dzĩ kɔ bla kɔme

Ɖevi etɔ̃ kple nyɔnu eve aɖewo si tsi atsitre ɖe mɔto le mɔmemidzraƒe aɖe ŋkume. Dziƒoxɔ aɖewo le wo megbe eye eŋu eve hã le wo megbe. Ŋutsu aɖe le moto dzi bla agba ele wo ŋkume.

Ame gbɔsɔsɔ me aɖwo siwo le awu yibɔ me le tekpakpa me. A amekukuɖaka le wo ŋgɔ eye ŋutsu aɖe si dze klo ɖe nyɔnu aɖe le anyinɔƒe henɔ avi fam la ŋkume.

Dɔwɔla aɖewo le gakpo dɔwɔƒe le dɔ wɔm. Ɖewo le anyinɔƒe eye ɖewo hã le atsitre he dɔ wɔm. Ɖewo lé ka ɖe asi eye ɖewo hã le wo megbe le wo kpɔm. Wo katã woɖɔ kuku hafi le dɔ wɔm.

Ŋutsu la bɔbɔnɔ anyi ɖe aŋego si ƒe amadede le abe aŋtsiɖiɖi yi dzi. Bentsi aɖe le egbɔ lapitɔpu le eƒe atata. Sola ŋuse le egbɔ. Nu aɖewo le kplɔ aɖe dzi le eƒe megbe. Kotoku aɖe le afi ma hã.

Ɖevi aɖe si tsɔ akɔ anyi ɖe ƒodo dzi nɔ fefem kple aŋefefenuwo si nye keteke kple fefenu geɖe aɖe geɖe aɖewo. Ɖevi nɔ fefem le xɔ me eye kusi hã nɔ emegbe.

Ɖevi etɔ kple nyɔnu ɖeka aɖe le seƒoƒo bɔme, nyɔnua le nu fiam ɖeviawo le seƒoƒo ŋuti. Wo katã wodo asiwui eye ɖevi ɖeka nɔ anyi ɖe anyigba.

Ɖevi aɖe le nuɖuɖu dem le nume na ŋutsu aɖe siwo le nuɖukplɔ ŋu. Gatsiwo, hẽwo kple agbawo le wogbɔ eye ŋutsua ɖɔ gaŋkui le nuɖuɖua xɔm le ɖevia si.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba hele avi fam. Ɖevi aɖe le atadzi nɛ. Gasɔ kple moto hã le nyɔnua gbɔ le anyigba. Ame aɖewo le nuƒomɔ ɖe asi hele foto ɖem nyɔnua.

lãmesē fefewɔla aɖewo le tenis hoʋiʋlime le hoʋlim ative aɖewo le wó megbe eye dziƒoxɔ ɣi aɖe hã le wó megbe amaɖewo le wó xa hele hoʋiʋlia kpɔm

Dɔwɔla ɖewo siwo tsi atsitre ɖe dɔwɔƒe ŋkume. Wo katã woɖɔ kuku ɖewo le dzi eye ɖewo hã le ʋie. Ŋutsu aɖe si ɖɔ kuku ʋi kple gaŋkui fɔ mo yi dzi nɔ nu kom. Nyɔnu aɖe si tsi astitre ɖe emegbe wɔ hã ɖo kuku dzi nɔ ŋutsua kpɔm.

nyɔnu aɖewo siwó leasi na wonɔewo dó abɔ ɖe dzi esime sola panel eveaɖewo le wóƒe ŋkume nyɔnuawo tso avɔ blu daɖe wóƒe kɔme , wotsiatsitsre ɖe teƒe si atiaɖewo le wó megbe

Nyɔnui aɖe si do awu yibɔ kple talegbe yibɔ nɔ anyi ɖe dziƒoxɔ si wotu kple gakpo kple nuhe me. Ŋu aɖewo le dziƒoxɔ te tom. Laptop kple kple tukpa gbalẽ le kplɔ dzi le nyɔnua ƒe ŋkume